Loori nim n ku wurim wurim ka loori karili bɛ di luɣuli ka loori bihi gba chɛni di chɛndi ka tiŋ ku daɣi daɣi ka niraba ayi ʒɛ Loori nim maa gbuni zoli biɛla zuɣusaa ka mɔri panpa zoli maa zuɣu ni kuɣa

Paɣaba n ʒi tahapona chɛna ka bi so yɛ liiga orɛnji ka gbubi bini ka di nyɛ zaɣ yɛlo ka bi shab bi piri namda nima ka shab piri namda nima ka tia kuma ʒɛ bi tooni ka yiya ʒɛ bi tooni yiya maa bi ta di mii bi peenti

niriba n shɛrina ɛipotɛpuuni ka so shɛrina ka gbabi loba ka gbabi o biya shɛb bɛ o tuuni ka gbabi baaji pɛnkɛ ka be zaa zaŋ nosimakenim pɛli bɛ nyɛhi ka so shɛrina pɛlɛɛmaapuuni ka gba nyɛ ŋɔ niŋ nosimake ka so gbabi baaji yɛlo ka wɛvuri so

Bihi n chɛni kom toobu bi bihi anahi n nyɛba ka bi yino pili zipiligu ka gbubi kurigu bokati ka bi niraba ayi gbubi gbambihi boɣati nima kunkuni ku dola bi nyaanga ka kom maa kala maa nyɛ zaɣ biɛɣu biɛɣu

moɣini n bɔŋɔ ka bɛkobiri laɣisi bɛ kom puuni ka zibira za zuɣ' saa ka kpari bua yuri kom o pɛla moɣili puuni ka tihi bɛ di zuɣ' saa tikuma bɛ zuɣ' saa mo kuma doya ka buhi zaa bɛ di puuni

Boɣali puuni ka loori koriti tankpaɣu ka ko biɛɣu biɛɣu bɛ tankpaɣu maa puuni do so ʒɛ dinni ka yɛ liiga ʒiɛ ka so bɛ o tooni ka yɛ liiga piɛlli anbirɛla nim ʒɛla bi luɣuli ka gaɣa ka di nyɛ yɛlo yɛlo waans ka ʒɛ nimaani tihi bɛ nimaani

Daani n boŋo ka naanzuu pa dari zuɣu teebuli zuɣu ka boraadɛ paya ka paɣa so kanna ka gbubi bilɛɣu so ʒɛ nimaani ka pari zaham ka loba nim bɛ daa maa puuni ni yili waɣala waɣala

Doo n zaya o nyaɣila baaji ka ye npp liiga ka gbibi gaana filaaki ka paɣa sheba za o nyaanga paɣa maa zaŋla yeri n niŋ o nyingolini ka ye liiga yelo ka bobi bobga bobga maa nyɛla zaɣa ʒee.

duu n ʒɛya ka tiivi tabi duu maa puuni tiivi maa tiŋli bi zaŋla dɛk tam ka zaŋ geem baat n pa dizuɣu teebuli nim ayi bɛ Duu maa puuni ka bi zaŋ buku nima ni kapu nima n tam dizuɣu kuɣu shɛli ʒɛya ka bi zaŋ chinchin pa dizuɣu

tɛnpuuni bi so ʒɛ alabusaa ka so mi ʒɛ luba ka be pɛri namda kaso turo soli ka be bira kawana luɣili ka laɣisi dari soŋ ka zaŋ kpahara n tɛli mopɛli ka ti gba tabi mopɛlimaa ka bi so ʒɛya o bi pɛrinamda

Niraba ata n ʒɛya ka gbubi tahapona dibayi yino pilila zipiligu bi niraba ayi bi pili tihi biɛla bi nyaanga tankpaɣu do tiŋa ka mori bɛ bi nyaanga ko biɛɣu biɛɣu do ni gba ka bi ni yino yɛ liiga ka di nyɛ zaɣ dozim

tiŋ titali n bɔŋɔ ka yiya ku laɣasi laɣasi ʒɛya yiya maa di nyɛla yiya balibu balibu ka di chɛmsi nim nyɛ kala kala kala yɛlo biɛni kala whait biɛni ka teeku do nimaani ka zoli bɛ nimaani zoli maa nyɛla zaɣ piɛlli ni zaɣ buluu

Niraba ayi n bɛ baabirin salun ka do so ʒiya ka zaŋ bini n pili o nyingoli ka di nyɛ zaɣ piɛlli ka do so chɛro ka kpa ninkpara ka zaŋ zipiligu pili ka gbubi mashin bi luɣuli faan vubirimi bi zuɣusaa ka bi zaŋ ninsal picha tabili

shab n laɣam ʒiya n maandi palli ka gbubi binyahari n yɛrigira so pili zipiligu zipiligu maa nyɛla zaɣ piɛla ka yɛ liiga liiga nim maa nyɛla giriin ka liiga nim maa shɛŋa nyɛ orɛnji kala ka bi tooi tankpaɣu n duɣi ka pool nim ʒɛ bi nyaanga

Paɣa n ʒiya o ʒila kuɣu zuɣu ka bob bobga ka yɛ liiga ka di minli ŋmani taba kurifooti ʒɛmi ka sala bɛ di puuni ka duɣu tam di sunsuuni teebuli ʒɛmi ka parantɛ tam teebuli maa zuɣu ka o zaŋ gbambili piɛlli n tam teebuli maa zuɣu ka zaŋ chɛriga n pa dizuɣu

tiŋ ni n boŋo ka ŋarim ku laɣasi ʒɛya ŋarim maa nyɛla ŋarim kala balibu balibu kam kala rɛd biɛni ka kala buluu biɛni ka kala whait biɛni tiŋ maa zuɣusaa zoli ku dumi biɛni ka mori panpa zoli maa zuɣu ka yili ʒɛya ka di peenti zaɣ yɛlo

Paɣa n ʒiya o chimdila boofurooto ka mali buɣum ka zaŋ dari niŋniŋ di puuni ka gaɣali ʒɛ o sani gaɣali maa nyɛla zaɣ dozim taha pili tab ʒɛ o nyaanga piɛɣu ʒɛ nimaani ka tam silba zuɣu kuɣa do nimaani ka paɣaba ayi ʒi o nyaanga

do so n zɛya o ʒɛla gaɣili zuɣ' ka kuɣ' za o tuuni ka bɛn yahira pampa kuɣisi maa zuɣ' ka o zaŋ shɛpina tam ka mori ti sa o nyɛŋa be luɣili shɛtuɣigu zami ka be zaŋ bin nura m tam ka shɛnkaaƒa tam bɛn maa puuni ka parimtɛ zaya